Waa Ku kar ka midabkiisu waa madow waxaana saaran jigjiga cunta ku jirto

Qol wayn oo uugalayo saarmi oo u helaso qolka waxa uu yahay baa gududa

Waa nin wax qoraayo wato shaati cadaan waxaa ka dambeeya boor ayuu qorayaa

Doorare ay ku hurtaan carruurkaasi oo kaleerkiisu yahay madow iyo caddaan isku jiro

Bonbalo ukujiro shati iyo surwal bonbalaha midabkisu waa cadan shatiguna wa cadays iyo jale iyo oranji iyo binki suwalkuna waa madow

Bambaro ku jirta midabkiisa yahay dahabi baan baraha waa kuduud darbiga waa caddaan

Meshaan waxaa yaalo labo qeybiso mid weyn iyo mid yar

Guri jackson laga soo bixinaayo carro naag ayaa kasoo bixineyso wadata shi raxmado ah ku abuulow ah

Waa shaatiyaal kala nuuc ah oo lix xabo ah madow cadeys iyo cadaan, gaduud.

Ubax oo laaman kiisa dhaaheer eh ubaxa laaman kiisa waa beseli oo bal balaaran

arday dusiyo dhexe e isku dherer e waxay wada Watan aydhikar horta ugujira dharkodu waa jale

Arday dugsi sare io dugsi dhex qorta ugu jiro eydhikar kan usohoreya shati cadan ah io cades

Waxaa fadhiya nin wuxuu wataa suud madow ah shaati cadaan computer ayaa horyaalo kuraasta waa qaxay

Waa carwo waxaa lagu gadaa dhar dumarka larkoodu yahay jaalo madow qalin daabi

Waajiko waxaa yaalla fulin jeer kalarkiisu yahay dahabi waxaa yaallo geedka alaabta lagu shabaq

Dadka ku jiro musliminta qar waa san ninka wuxu wataa shaati cadan io midkale midab kisu yahay grete

Niman iyo naago fadhiyo kuraasooyin waxaa ag yaalo miis saaran buug iyo caafi iyo moobeelal

Waa boonbalo waxaa kujiro surwaal. Boonbaluhu waa cadaan, surwaalku waa cadeys waxuu leeyahay xarig waxaa kudhagan xaanshi madow.

War saxan waxaa ku dhex jiro mofo saxan kalarkiisa waa caddaan sahanka wuxuu dulsaaran yahay miis madow

Qol yaalo dhalo iyo lix kuraas oo lagu cunteeyo dhalada midabkeedu waa madow kuraasta midabkooduna waa caddees

Maqaayad waxaa kujiro hal nin waxuu wataa fanaanad madow waxaa agyaalo saxan kujiro hambeegar iyo tareelo waxaa kujiro cabitaan cananaas ah waxaa agyaalo kajab.

Meelka socoto dhismo taagan niman badan waxayaalo gaadhi dhagaxaan badan waxa agyalo labia cagaran

Jiko ku jiro kushiin iyo flingeer filinjeerka waa laba albaable kalarkiisu waa madow

Bisha waxaa ka muuqda jiif ka kalarkiisu waa caddaan waxa uu wataa armaajo iyo koobidiinno waxaa kale oo wata go'o goduudin iyo saddex barkiimood

Sariir weyn oo nafar iyo bar ah sariirtaas oo ay wadataa laba kun diin sariirka kalakid waa daan kordhinada ka reerkoodana waa midow qolkaan wuxuu leeyahay rock

Waa bongo midifkiisii yahay madow waxaa suran ka keenay jaalle ah meeshuu yaal waa caddaan

Waa bareefad lagu baranaayo caafimaad waxaa taagan laba wiil mid wuxuu wata shati qaxwi ah mid wuxuu wata dhacdadaan dharka dhakhtarka mise ayuu hoos yaalla

Meeshaan waxaa iga muuqda internet ku jiro jaajar kadarkiisu yahay caddaan xariga waa madow dhulka wacdaan

Wuxuu guri horyaalo gaarigalkiisu waa geed waxaana hortiisa ka baxay beer

Waxaa ii muuqda saddex albaab mid caddaan mid midooday mid qaxwi ah banaanka waxaa ka baxday

Waa guri isma ka socda lkeeti waxaa hor yaalla bacgudoodaan dhagaxaan

Waa burjiko kallankeedu yahay midooday waxaa saaran degsi waxaa ku karaayo bun saliid ayaa ku jirta

Waa fadhi iyo miiskiisa waxay ka kooban yihiin midnimadooda midooday dhulka waa shumac madow layr ayaa kaga hayay darbiyada waa caddaan

Ilmo la baryo iskuul ka waxay agtaagan naag nataz wax ku qortay sawirrada sabuurada

Waxaa ii muuqda nin iyo naag fadhiya meel xaflad ah wataan madow abaayad midooday afrika

Waxaa ii muuqda arday imtixaan galaysa oo wato sharar jaalla ah iyo shaarar caddaan ah waxa ayna qorayaan warqado

Meeshan waa guri oo ganjeel buluug leh dhulkana waa samiito ama mutuleel

Meeshan waxa ka muuqda niman laabtobyo wato oo shir ku jira

Waxaa ii muuqda qol ay ku jiraan laba kursi miis tobeleed labada dhinac saaran laba sawir mid waa madaxweyne xasan sheekh mid kalena waa uu madaxweynaha maamul goboleedyada

Waa guri isma ku socdo waxaa ka taagan birashobo ah waxaa taagan afar nin waxay wataan shaatiyaal caga raatiyaal guduud

Waxaa ii muuqda saddex nin oo oday ah nin oday ayaa taagan oo koofi wata shaatiga uu wato waa buluug

Waxaa ii muuqda laba nin mid uu gaari gacan ku wado qashin uu wata hay waxaa ka dambeeyay gurya jajaban

Waa bombale midabkiisu yahay cadaan waxaa saran shatigiisu yahay qaxooy iyo barbaro cadaan miis cadaan ayuu saareen

Waa arday wadato bugaag qalimaan ay ku qoran yihiin iskuulkooda magacooda

Waa xafiis waxaa joogo askar farabadan iyo nimo wato shaatiyaal suud ah askarta waxay wataan dhar boolis ah

Halkaan waxaa yaalo kuraas caddan ah waxaa ka dambeeyo miis wayn

Jawaan oo cadays ah ku jiro bas baas bas baaskana midabkiisu waa cagaar

Beesha waxaa yaalla saacad saacadda midabkeeda waa caddaan waxay ku taagan tahay afar saac

Meeshan waxaa iga muuqda dhalooyin ay ku jiraan hilib xoolo oo lasoo qalay waana meesha lagu gado hilibka ah

Waa waddo waxaa marayo baabuur midabkiisu waa caddaan jaalle iyo guddid waxaana wadanin nin

Waa waddo ay marayaan gaarayaal ciidan oo wax dan yar ahaan aada muddo isu geliyaan waddada geesiheeda waa yara cagaar

Taliyow cadkaan waxbo lagama fahmaayo

Meeshan waxaa ka muuqda saddex shaar oo mid cadan mid danbas ah iyo mid guduud ah

Waxaa ii muuqda waxaa ku sawiran wax kaligiisa wajaale ubaxa waa cagaarku

Meeshaan waxaa yaalo baar ka sameysan jaalo iyo cameer ku dhex jirto dhiiro ku dhex jirto moos

Meeshan waxaa ka muuqda gabar fadhida kursi oo warqad wax ku qoreyso wxaa agylo mobile

Waa xafiis waxaa yaalo kombito midabkoodu yahay madow miis iyo kuraas caddaan ah

Waa saddex nin oo horyaalo miis miiska waxa u dulsaaran shaah iyo kafee iyo cunto

Waxaa ii muuqda piido kalarkiis yahay jaalo ku jiro weel madow ah miiska waa madow

Waxaa ii muuqda qol jiif ah waxaa yaalo covidino toboleed iyo katabbaan katamaanka waxaa saaran boorso madow aqalkana midabkiisu waa caddaan

Waa arday dugsi sare waxay wataan shaati cadaan ah cashar ayay qorayaan miisaas ay ku fadhiyaan qaxwi ah

Waxaa ii muuqda geed yar oo cagaaran oo dad dul fadhiyaan dadkana gacmahooda waa madow dhulku waa ciid

Waxaa ii muuqda baasto ay korka saaran tahay wax gaduudan iyo waxaad cad waxaa kale oo ii muuqda hilib ay kor wax ka saaran yihiin iyo bariis kor ka saaran yihiin hilib

Mobile iphone ayaa jabay waxa uuna saaran yahay maamulka kasoo dhacay mirado dheer ma beelkaas wuxuu noqday finish

Galaas lagu sameeyo albaabyo albaabyadu midab yadoodu waa jaale iyo gaduud cadaan ganjeeladuna waa ganjeelo waa wayn

Waa naag wadato guduud cabbaayad madow afka ayaa u xiran darbi ka dambeeyay wacdaan

Laami taagan gaadhi gidaarku sadex

Waa iskuul waxaa joogto ardo wax baraneyso waxayna wataan dharisku eg

Waa qol waxaa yaal fadhiisa yahay dahabi daahman darbe caddaan ayaa la

Waxaa ii muuqda biro isdul sarsaarankooda yahay madow aada ayay u dhaar dheer yihiin

Meeshaan waxaa yaalo shati iyo surwaal iyo kabo cadaan ah shaatigiisu midabkoodu waa buluug

meshaan waxa saran labo saxan bariis iyo galaato

Waa hool waxaa yaalo miis kuraasman waxaa saaran saxmaan saaran tahay qaado dhulka waa caddaan darbiga waddan

Meeshan waa waddo godweyn ayaa ka qaadan ayaa ku jiri jiray midna uu ag marayaa mushaati qabaa ayaa ag maraayo oo shaati midooday

Meshaan waxaa yaalo labo miis mid midib kiisa waa madow midna waa qaxwi

Waa qol waxaa yaalo miiska yahay qaxday kuraas midabkoodu yahay madow daaqada waa caddaan dhulku waa midow

Laami maraayo mooto iyo nin mootadu midabkeedo waa jaalo iyo guduud iyo madow waxaa maraayo hal nin wato koofi iyo cimaamad iyo shaati iyo macawis

Meeshan waxaa iga muuqda weel gadoodan oo ka sameysan geedka si ay jaal

Kobo jabal lagedayo midbkoda waa balug io qaxwi qalin cadan

Waxaa ii muuqda meel ay taalo agaf cagaf midabkeedu yahay jaalo waxaa agtaagan nin wata shaafici cagaar koofijaallo cid ay gureysaan

Dawaarlasha, fadhiyosigisyo naag ugu soo horayso

Waxaa ii muuqda nin iyo naag ninka wuxuu cabayey caano wuxuu ku cabaya dhaqan gabadha waxay qabtaan dalkii biyaha dhaqanka

Waa laami waxaa marayo mootooyin waxaa taagan nin taraafik wata shaati cadaan madow oo saareyso wajahan wasiir

Waa mooyo midafkiisa ka kooban madow iyo jaalo wuxuu saaran yahay miis caddaan darbiga wacdaan

Waa arday dugsi dhexe waxay wataan shaatijaallo shaati cadaan cashar ay qaadanayaan

Gabdha fasalka kowadaa waxey wadataa dhar madow iyo caadn ah

Waxaa ii muuqda afar nin fadhiyaan meel ku fadhiyaan kuraas midafkeedu yahay qaxwi wataan shatiyaal cadaan ka iyo madow

Laanbado ugu jiro katiinado laanbadaga midabkoodu waa madaw katiinadaha midabkoodu waa cagaar

Waa school waxaa jooga gabdho cashar ay qaadanayaan waxay wataan cabaayado jaalle ah

Waa arday da gabdhaha wataan tarjaalo madow ah waana afar gabdhood

Armajo ween waxey ladahay afar albaab midabkede waa cadan io madow kor waxey katahay dahbi

Waa dabaq weyn dabaqaas hoostiisa waxaa ku yaalla geed dheer oo kaleerkiisu yahay cagaar

Waa dukaan ayaa laan shacarar noocyo walba saarkaas oo ah mid buluug gaduud caddaan Jaale

Waa banbal leerkiis yahay caddaan waxaa ku jira surwaal hargeysa kaxor dhulka yaallaan

Meeshaan waxaa iga muuqda laami waxaa joogo niman waxa ay tallaalayaan geedo waxa ay wataan shatiyo cagaar waxaa ii muuqda gaarayaal caddaan darbi ayaa geeska uga yaallo

Meesha Waxaa iiga muuqda liin iyo toon waxaana geysaha ka xiga biro haasna kartoomo

Meeshaan wallaahi calaf cagaf ayaa mareyso kala arkeedu yahay jaallo ayaa ka dambeeya kalalkiisii ay jaalo

Waxaa ii muuqda qol ay ku jiraan niman fara badan waxa ayna wataan warqado iyo boogaaga yaryar iyo moobeello qaarna waxa ay wataan ookiyaallo

Waa qol albaab furan hal daaqad leh waxaa yaalo joodari bilaa gal laan ah oo gal ku jirin oo jaalo ah mise cafee ah qolka darbigiisana waa dahabi albaabadiisana waa beer

Waxaa ii muuqda wiil wax abuurayo fadhiya meel gacanta ku hayo bahal ka wuxuu wataa fanaanad jaalo meel ayuu gacanta ku hayaa u kalabaa

Meeshan waa bannaan waxaa taagan cagaf midabkeedu yahay jaalo cid ay guuraysaa saddex ninna way joogaan cagaar shati koof

Niman aad ufarabadan midi cagantx waxu kuhayaa koob ,qalin kasoo horeeyaa waxu wataa kkòofiyaalo gaccanta wuxu ku hayaa moobeel

Waa lix qaanad saaran kabooyin kabahana waxay ubadan yihiin kabo buud buud waxaa ku jiro hal joog oo janbal ah kabaha buudka ah midab koodu waa madow iyo cadaan jaale qaxwo iyo guduud iyo cadaan guduud iyo madow

Niman Isku eeg ayaa waxay galeen masaajidka nooca dhow masaajidkaas waxaa cusub la yiraahdo al xayaa

Waxaa ii muuqda boombalo midabkiisii haye caddaan caddaysuud midkiisu yahay caddeys caddaan

Waa sideedii waxay wadataa oo wada madaw ah sadextimir dharmadaw ah

Waa laba gabdhood fadhiya meel waxay wataan xijaab lalkiisa yahay caddeys buluuqdaa ka dambeeyo waa guduud

Warmo beel iphone ah mobeelku wuxuu dul saaran yahay miis cadaan ah moobeelka galkiisu waa gaduud

Waa makiinadihii iyo dhawr caday wa makiinadii qasaladaha

Waa afar gabdhood oo taagan meel oo wato mid wadatarxaad gudahood abaayad gaduud mid wadato madow telefoonka gacanta ku haysa niman agtaagan yihiin

Waa meel xaflad la isku imaaday niman iyo naago naagta u saareyso waxay wadataa abaayad cagaar taro xad xijaab madow niman ayaa ka dambeeya

Meeshaan waxaa ka muuqda arrimaajo midabkeedu yahay caddeys waxaana gadaal ka xiga daah cadays ah dhulkana waxaa yaalo shumac

Meshaan waxaa yaalo Haan furkeda waa madow ayadana waa cadaan

Niman kufadhiyo kursi Kan soohoreeyo midabkiisu waa baraan cadaan wuxutaa shaati buluug ah

Meeshaan waa laami ga midabkiisii yahay qaxooy derby ayaa ka dambeeyay midafkiisii hayey byo ah barre ayaa ka taagan

Waa howl shir lagu gadaayo waxaa joogo niman odayaal waxay wataan shaatiyaal cad aan koof iyo macoyasiyo caddaan ayaa horyaal

Waxaa ii muuqda fiilooyin laba kalarkooda yahay gudahood buluug waan filayn waaweyn dhul ay yaalaan

Waxaa ii muuqda midabkeedu yahay dahabi oo saaran kartoon madow waxaa ka hooseeyo ka tiinado dahabi ah

Meel carwo ah oo lagu gado macuun kala nooca as waxaa ka mid ah bakariyaal guduud ah caddaan ah caddeez iyo jaano

Waa meel baadiyo waxaa kuyaalo guryo waxay kasameysan yihiin ood iyo xaarka lo'da, kor waxaa kasaaran geedo, hoosna waa jiingad waxaa dhex yaalo geed.

Waa niman wataan shatiyo cagaaran koofiyado o dhulka ay cabirayaan bulkeed ayaa ayaa la geeyay ka baxay cagaaran

Waxaa ii muuqda nin cad oo meel fadhiya oo bidhaaar leh oo wato shati suldadoodihiin caddaan cadays ayuu ku ciyaarayaa miis madow ayaa hoos yaal

Waa dabam sideed bayaanna wuxuu horyaalo mootooyin dabaqoortiisa waxaa maro lami d ah dabaqa khilarkiisu waa cadan iyo midooday

Waa digsiyaal iyo qaandooyin iyo baaquli digsiyaaasha waxay saaran yihiin kursi kursigana waa cadaan digsiyaasha midabkoodu waa cadaan

Waa dugsi waxaa fadhiya gabdho wataan xijaabo madow ah waxay ku fadhiyaan caddaan

Waa arday gabdho ah kuraas ku fadhiyaan waa dugsi dhexe waxay wataan xijaabo jaarle ah waxa ay qorayaan

Meeshaan way laami waxaa ka taagan boor khalifkiisa iyo buluug caddaan waxaa maraayo bajaajjo guduud

Waa meel fidsan oo wareegsan waxaa lagu beeray waxaana lagu dursubayaa caro l weyn tahay

Waxaa ii muuqda laba kabood oo midafkoodu yahay qaxwi nin ayaa soo taagaya mid ka mid ah gacanta waxaa ugu xiran saacad oo dahabi ah

Meeshaan waxaa fadhiya dad fara badan nin ayaa u qudbeynaayo wato sawid cadaan na wuu haystaa dad badan dad badana wasiirsanayaan

Waxaa ii muuqda weel geed ka sameysan oo ka dhex baxaayo Cod dhaadheer darbiga way cadaan

Nin waddada socdo oo wato ay ku jiraan alaab dhacday dheerkeed waa madow ninka wuxuu wataa shaati cadaanna macmis madow

Meeshan waxaa iiga muuqda cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo dhulka ayay xaqaysaa guri ayaa ka dambeeyay oo jiingad ah

Waa waddo waxaa maraayo baabuur weyn iyo mid yar oo caddaan ah waddada waa ciid guduud nin ayaa marayo

Waa isbitaal xeebaha waxaa fadhiya laba gabdhood waxay wataa xijaab qaxwi ah mid waxay wataa shati caddaan computer ayaa hor yaalla kursi ayey ku fadhiyaan waa caddaan

Kan waa guri wayn

Waa iskuul waxaa joogo gabdho cashar ayey qorayaan waxay wataan xijaab caddaan la shirar madow ay qabaan

Kursi oo labo xabo ah oo meel banaan ah yaallo kuraasooyinka midabkoodu waa madow Wuxu leeyahay afar lugood

Waa makiinadii lagu karsanaayay shaaxa iyo biyaha kulaylka ah lagu karkarsanaayay makiinada waxay ku shaqaynee koronto midabkeeda waa qalin iyo madow

Baabuur weyn oo leh intaaso lugood, baabuurka wiish wayo weyn midabkiisu yahay jaalle iyo madow

Waxaa ii muuqda gabar taagan oo wadato maracad waxaana hoos fadhido gabar wadato xijaab cagaaran gadaalna waxaa ka xigo gabdho farabadan

Waa maqaayad waxaa yaalo kurasman in isaas kuraasmo ka dharkooda waa kafee miisaska waa caddaan dhulka waa caddaan darbigu waa caddaan

Nin ayaa qabo jijin buluug ah naanta caddaana katiinaad madow ah shaati cadow ah sarway madow

Masaajid ku yaalo barxad masaajidka waxaa ku wareegsan silig midabkiisuna masaajidka waa cadays

Waa meel yaalo qashiman alwaaxyo farabadan wax guduudan ayaa meeshaasi ku yaallo geedo ka dambeeyaan

Saacad midabkeedu yahay dahabi saacada meeshay saarantahana waa cadaan

Waa xaflad waxa ii muuqda niman iyo naago fara badan wataan abaayado madow

Waa laba nin oo taagan nin ayuu durayaa ninka kale wuxuu wataa shati cadaan geed cagaar ayaa ka dambeeya

Waa saxan cadaan waxaa saaran canjeero kalkeeda iyo jaale waxaa saaran hilib ood ka saxan ka wadaan

Waxaa ii muuqda niman meel fadhiyo iyo laba nacdood labada naagood waxa ay wataan xijaabo midna waxay wadataa turuxad iyo ookiyaallo

Waa arday wata dharkii iskuulka midabkiisu waa buluug

Waa ciyaartay ku jirtay garoonkooda waxay wataan garaman cagaaran iyo fanaanado cadaan labo waxay wataan buu ma madow lana xeebataan buu ma caddaan hal nootahado mubaartii

Ciidan wato dharka ciidanka askari dharka waa cagaar tiq ah iyo koofiyadooda

Waa katiinad ka sameysan kuul, katiinadu midabkeedu waa beer iyo binki iyo cadaan

Saxan uu ku jiro marqa wuxuu ka sameysan yahay hilib waxay ag yaalla saxan kale oo ku jirto canjeer canjeero waxayna saaran yihiin miis kan caddaan ah

Waxaa ii muuqda hooyo ku jira basbaas cagaar nolosha wayn caddaan miis buluug iyo saaran yahay

Waxaa ii muuqda boombaro midabkiisii hay haddaan waxaa suran shati is yahay dameeray beer caddaan qaxwi darbiga waa caddaan

Halkan waxaa laga heli karaa buuggaag iyo qalimaan nooc walba ah waxaan lska leh arday

Waa ciyaar tooy wada wato funaanado isku midib ah Iyo buumayaal madow ah

Waa fadhida iyo miis kiisa fadhiga midab kiisu waa Gaduud iyo madow een miiskuna waa cadees

Waa kuukar waxaa lagu karsado kalarkiis yahay madow wuxuu saaraya a miis caddaan dhulka waa burger

Waxa ay muuqda biyo ka socdaan waxaa kaloo ii muuqda dhar kaas yahay jaale guduud

Nin ku fadhiyo kursi ga ninka waxa uu wataa tacdaan madow wuxuuna isticmaalayaa telefoon

Waxaa ii muuqda afar nin oo agtaagan makrafoon ka waxa ayna wataan mid shaar madow mid kale shar bulugan mid kale shaar cad mid kale fanaanad caddees ah

Laami oo ladhisaayo waxaa dhisaayo baa buur asaga dhan wada caga eh oo wayn midab kiisuna waa jaale luguhiisana waa mad madow

Meeshaan waxaa taagan saddex nin duco wataa sarwaal caddeyn ah iyo tijaabo noocee wata caddeysa a doona

Bac ayaa saaran cunug gacmaha shaatiga cunuga caddaan dhulka waa madow darbigan waa cagaar iyo guud

Farati saran mel garija ah faratiga midbakis waa dahbi waxow leyahay labo kuus

Waxaa ku jira gabar bay xaaqaysaa jikada waxaana yaalla sanduuq wayn

Weel kujiro ciid oo madow ah ciida waxaa ku talaalan geed ubax ubaxana waxa uu kamid yahe Gaduud jaale iyo cagaar

Meeshan waa buusas buushka uga soo horreeya waxaa hor fadhisa gabar waxay wadataa xijaabbe madow waxaana ku fadhisaa gazac

Meeshaan waxaa ka muuqda dabqaad iyo qaloon iyo timir iyo shaah

Halkaan waxaa ku jiro yanyo sebelsaan yanyo sebelsanka midabkeedu waa gaduud iyo jale iyo cagar jebiskuna waa fiyoole iyo cagar

halkan waxaa yalay musiko iyo salmako sasam iyo